Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, Impome zisize irangi, hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati yera, hariho n'igikombe kirmwo amazi.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mutanga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Ibiti vyinshi kandi vyiza. Ikibuga c'umupira w'amaguru abanyeshure bambaye umwambaro w'umupira w'amaguru bariko barakina.

Ikibuga c'umupira w'amaboko. Abigeme bariko barakina umupira. Ibiti vyiza kandi vyinshi . Abarimu bariko barigigisha abanyeshure ukungene bakina.

Utuzu twa sugumwe twabahungu twishure ryisumbuye ryo mukayanza turacafuye cane. Twubakishije amabuye n'amatafari ahiye, ivyuma vyaho bisize irangi ritukura, amabati arera, impome zirera.

Ubuzu bwasugume bwubakishijwe amabuye namatafari ahiye hasi haracafuye hasize isima inzugi zisize irangi risa nurwatsi impome zisize irangi risa nurwatsi amabati arera

Ishuri ryakarorero ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye amabati arera ivyuma bisize irangi ritukura impome zirera hasi hari utwatsi dukeya abanyeshuri bakiniramwo iyo bagiye mu karuhuko.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti vyiza Kandi vyinshi, abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko, ikibuga gisize isima isa neza, abanyeshure bariko bariga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ikibuga c'umupira w'amaboko gisize n'isima, abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko bariko barakurikirana umwigisha.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ikibuga abanyeshure bakiniramwo cubatse neza hasi hasize isima amabati asize irangi risa n'urwatsi.

Akazu ka sugumwa ko kw'ishura iritoyi rya kabondo riwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasa n'abi hejuru hasakaye n'amabati yera impome zisizwe n'irangi gera ivyuma bisize n'irangi ritukura.

Niyonkuru hamwe na Niyongabo n'abanyeshure bakunda gukina umupira ,iyo bagiye kw'ishure barakunda gutera inkuru zerekeye umupira w'amaguru kuko iyo batashe barakunda guhura bagakina umupira na cane cane ku mugoroba.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye. Iruhande ikibuga abanyeshure bariko barakina umupira hamwe n’umwigisha. Abanyeshure bambaye umwambaro, impome zisa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira bariko bariga gukina. Umwigisha yambaye umwambaro wera. Ikibuga gisa neza kirimwo utwatsi dusa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, iruhande, ikibuga kirimwo utwatsi dukeya dusa neza ,hamwe n’ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w’amaboko, amabati arirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, kuriryo shure hasi hasize isima , hejuru hasakaje amabati yera, ivyuma bisize irangi ritukura, hambavu hariho ikibuga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, abanyeshure bambaye umwambaro bariko barakina umupira w'amaboko. Impome zisize irangi ryera, amatafari aratukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima mu ruhome rumwe hasize irangi ritukura n'irindi ryera. Ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bariko barakina bambaye umwambaro.

Utuzu twa sugumwe twubakishije amabati n'amatigura. Hasi hasa nabi. Hejuru hasa neza. Impome zisize irangi risa n'ugwatsi ahandi ryera. Ubuzu bwa sugumwe buracafuye.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'ishure, ikibuga ciza co kwinonora imitsi c'abakobwa gisize irangi, isima isa neza, abakobwa bariko barakina.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, hejuru harasakaye. Amatafari arera ayandi arirabura, hejuru harirabura, mu mbavu haratukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'ishure, ikibuga c'umupira w'amaboko, kiriko kirakinwa n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, uwera hamwe n'uwusa n'urwatsi.

Akazu kasugumwe k'abakobwa kubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati y'era, impome zimwe zirera izindi zirirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ishure rikikujwe n'ibiti vyinshi kandi vyiza. Ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima udushurwe dusa neza cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'ibiti vyiza. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira kirimwo utwatsi twiza. Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande ibiti vyamavoka bisa neza ikibuga kirimwo udushurwe uduti duto duto hamwe nutwatsi dusa neza

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, impome zimwe zisize irangi ryera, ahandi irangi risa n'urwatsi. Amabati arera, amadirisha arirabura.

Ishure ry'uburaro ryo mu Kayanza ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, ikibuga c'umupira w'amaboko n'ikibuga kirimwo udushurwe dusa neza. Amabati asa n'urwatsi, ivyatsi biratukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande ibiti vyiza kandi birebire ikibuga abanyeshuri bakiniramwo umupira w'amaboko abanyeshure bariko barakina cane bambaye umwambaro

Icumba c'urukarabiro ,cubakishije amabuye n'amatafari ahiye ,hasi hasize isima uruhome rusize irangi ryirabura, inzugi y'ibiti amabati yera n'ayirabura, indobo hamwe n'ibindi bikoresho

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ibiti vyinshi kandi vyiza, ikibuga c'umupira w'amaboko, abanyeshure bariko barakina hasi hasa neza hasize isima.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye inzugi zisizwe irangi impome zisizwe irangi igera abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina umupira hamwe n'abayobozi b'ishure.

Ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande ry'iryoshure ibiti vyiza bisaneza ikibuga gisaneza kiremwo amashugwe n'amabara atukura ahandi asa n'umuhondo.

Akazu kasugumwe kubakishij' amabati n' amatafar'ahiye, hasi hasa nabi, inzugi zisiz' irangi risa n'ugwatsi, hejuru hasakaj' amabati yera, hejuru kandi harirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti birebire ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira, abanyeshure bariko barigishwa ukungene umupira ukinwa.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande ikibuga abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru, amabati aratukura impome zisize irangi ryera.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye yiruhande amabati meza asakaje iryoshure. Ikibuga kiri mutwatsi dusa neza abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha uko abigisha.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye; iruhande ikibuga abanyeshuri bakiniramo umupira w'amaboko, abanyeshure bambaye umwambaro wo kwiga ivy'ubwigisha.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'ishure, abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko bambaye umwambaro wera n'uwusa n'urwatsi. Ikibuga gisize isima.

Ishure ryakarorero ry'ubakishije amabuye n'amatafari ahiye, rikaba rigeretswe gatatu, hasi harera hejuru haratukura impome zimwe zisize irangi, intebe, imeza abanyeshure bariko bariga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye hasi hasize isima hejuru harera ivyuma bisize irangi ryirabura ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure hasi hasize isima inzugi n'amadirisha zirera, impome zisize irangi ryera amadirisha hejuru hasize irangi ritukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera amadirisha nay’ivyuma impome zirera ikibaho kiriko ivyandiko.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye. Muriryo shure, hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati yera, impome zirera. Umwigisha ariko arigisha icigwa c'ubuhinga.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima inzugi n'amadirisha ni ivyuma imeza nziza imiti myiza igezweho abaganga bariko barigisha ukungene bavura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, muriryo shure, hasi harera, akabido karimwo amavuta, impome ziratukura, hejuru hasize irangi ryera, amabati, arirabura.

Ishure ry'uburaro, ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, impome zisize irangi risa n'urwati. Amadirisha ni ay'ivyuma amazi meza amabati arera cyane.

ishure ry'ubuhinga ryo mu ntara ya kirundo ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru hasize iranga ryera abarimu baho bafise ubumenyi baronkejwe n'ishure rya kaminuza y'Uburundi

ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure hasi hubakishije isima hejuru hasakaje amabati yera. Impome zisize irangi yera, amadirisha afise irangi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muri iryo shure hasi hasize isima hejuru harera impome zisize irangi ritukura izindi zirera intebe imeza abanyeshure bakoresha mu kwiga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati yera, impome zisize irangi amadirisha nay'ivyuma imeza intebe.

Ububiko bw'ibitabo gubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima hejuru hubakishijwe n'amabati yera impomi zirera amadirisha aratukura ibitabo bisa neza.

Ishure giwe akishijwe amabuye n'amaturirano ahiye hasi hasize isima hejuru hasize iranga igera impome zisize iranga risan'umuhondo hariyo imeza intebe imashini nyabwonko n'ibindi bikoresho bigezweho.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muri iryoshure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati ivyuma birimwo ibitabo bisa neza ivyera nibitukira

Ishire ry’ububiko ryubakishije amatafari ahiye, muriryo shure, hasi hasiz’isima, hejuru hasak’aj’amabati. Akabati gasa neza karimwo ibitabo vy’ubwoko bwose, ibitukura, ibisa n’umuhondo n’ivyera.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati yera. Ibitabo vyera n'ivyirabura, impuzu, ikarato.

Ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati impomi zisize irangi ahandi ntihasize ibitabo vyinshi igica pukiriko umuntu.

ishure ry'ubakishijweamabuye n'amatafari ahiye muri iryoshure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera impome zisize irangi zimwe byera ibitabu biriko ibicapo.

Ishure ryisumbuye rya Kavoga rybakishije amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati ahiye, amategura yaho arirabura. Icapa cerekana iryo shure aho riri.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, hasi hasize isima, ivyuma bisize irangi ritukura irindi risa n’urwatsi. Ibipupe biriko birakina umupira hamwe n’ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

Ishure ryubuhinga ryo ku mutanga ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye hasi hasize isima impome zisigishijwe irangi risa numuhondo imeza intebe zisize irangi ritukura hamwe numutaka

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye . Muri iryo shure , hasi hasize isima, hejuru harera. Umunyeshure yambaye umwambaro w' ishure ariko arimura amanote.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande ibiti vyinshi kandi vyiza, utwatsi dusa neza ikibuga Abanyeshure bakiniramwo inzugi zisa n'umuhondo hamwe n'ibiti vyiza.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye, ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshuri bakinirako Kagabo ariko ariruka murico kibuga yambaye umwambaro w'ishure.

Ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye impome zisiza irangirirera amadirisha n'inzogi n'ivyuma ikibuga abanyeshuri bakiniramwo umupira iyo bagiye mu karuhuko kagabo yariko arakina.

Ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande ibiti vyiza, kandi vyinshi abanyishure bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina inzugi zisize iranga irisa n'urwatsi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, utwatsi tunini tunini dusa neza, ivyuma abanyeshure bakoresha mukwiga bisize amarangi atukura, amwe asa n'urwatsi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye iruhande hariho ibiti vyinshi kandi vyiza hasi hasize isima ivyuma bisigishijwe irangi impome zirera.

Ishure giwakishijwe amabuye n'amatafare ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati intebe zisize irangi impome nta rangi zisize hamwe n'ikibuga iruhande y'ishure.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye , muri ryo Shure impome zisize irangi hariho icandiko cyera amabati arirabura, abanyeshure ntibatonze kwiga.

Ishuri ryo kumutumba ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye n'iruhande ibiti vyama voka vyiza kandi bisa neza ivyuma bisize irangi ritukura amabati arera amadirisha aratukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti vyinshi kandi vyiza, ikibuga abanyeshure bakiniramwo kirimwo utwatsi dusa neza, amabati arirabura, impome zisize irangi.

Ishure ry'Uburundi ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti vyiza kandi birebire. Hambavu, ikibuga abanyeshure bakiniramwo, amabati arirabura, impome zirera, izindi zirirabura.

Ishure ryo mu wa mbere be rwwakishijwe amabuye n'amatafari ahiwe hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera ivyuma bisize irangi ritukura amadirisha n'inzuki arera.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye ikibuga abanyeshure bakiniramwo kirimwo utwatsi dusa neza dukeyi, amabati arera impome zisigishijwe irangi ryera ahandi ryirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure hasi hasize isima, amabati arera, ivyuma bisize irangi ryera, impome zisize irangi risa n'umuhondo, abanyeshure bariko bariga.

Ishure ry'imyuga ryisumbuye ry'i Bujumbura ryubakishjwe amabuye n'matafari ahiye. Iruhande, hariho ibiti vyinshi, imodoka itwara abanyeshure kw'ishure. Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishije amabuye namatafari ahiye hasi hasi hasize isima ivyuma bisigishije irangi nurwatsi hamwe haratukura amabati arera inzugi namadirisha bisizwe irangi

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande ibiti bisa neza, imodokari mw'ibarabara. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo, imiryango isigishije irangi ritukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, ibiti birebire kandi vyiza. Hamwe ikibuga, abanyeshure bakiniramwo umupira , abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure kandi batoya.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure hasi hasize isima hejuru harasakaye, impome zimwe zirasize nizindi zisize, ikibaho cirabura kiriko ivyandiko.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye ,ririr’uhande y’ibiti vyinshi Kandi vyiza. Amashugwe ; abanyeshure bariko barakina, bambaye umwambaro w’ishure, uwera n’uwirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Mur'iryo shure, hasi hasize isima, hejuru harasakaye. Abanyeshure bicaye ku ntebe bariko bariga imashini yabwo ko.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande hariho ibiti vyinshi, hasi hasize isima hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira. Hariho n'intebe isize irangi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ikibuga kirimwo utwatsi tumeze neza abanyeshure bakiniramwo, urwandiko ruri ku ruhome rutukura n'urwera abanyeshure bigurako.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti vyiza kandi binini. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo. Hasi hasize isima, impome zisize irangi zisa n'urwatsi.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande hari ibiti vyinshi kandi vyiza. Abanyeshure bariko barakina umupira..Ibendera ryu Burundi risa neza.

Ibiro vy'umuyobozi w'ishure vibakishijwe amabi n'amatafari ahiye hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera n'ivyuma bidasize irangi amadirisha n'inzugi birera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, amashurwe ari iruhande y'ishure utwatsi dukeyi, hasi hasize isima, amabati arera, ivyuma bisize irangi ritukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ivyuma bisigishijwe irangi ritukura, hasi hasize isima isa nabi, hamwe n'amaryango yera cane, iruhande ivyuma bisigishijwe irangi risa n'ibivu .

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye. Hasi hasize isima, hejuru hasakajwe amabati, ikibaho kiriko ivyandiko vyera, intebe nziza, amadirisha meza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati ahiye, impome zimwe zisize irangi ryera, ikibaho kiriko ivyandiko vyera, abanyeshure bariko bariga.

Ishure ryubakishijwe n'amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira. Ivyuma bisize irangi ritukura, amabati arera.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutana, umushikiranganji w'indero yaronkeje ibikoresho harimwo imashini nyabwonko. Abanyeshure biga kuriryo shure, umwaka wagatatu w'ubuhinga hamwe n'umwaka wambere w'ubuhinga. Iryo shure rikaba ryabaye iryambere.

Ishure ryiza ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, n'ibiti vyinshi. Amashugwe, ikibuga abanyeshure bakiniramwo iyo bagiye mu karuhuko. Idirisha risize irangi.

Ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muriryoshure hasi hasize isima inzugi zirera amabati aratukura abanyeshure bariko baragenda kwishure bambaye umwambaro

Ishure ryubakishije amabuye n' amatafari ahiye hasi hasize isima hejuru harera impome iriko urupapuro gwanditseko ibicapo ivyera n' ibitukura uruhome rusa n' umuhondo.

Ishure rya karorero ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye , muriryoshure hasi hasize isima , amabati aratukura ayandi asa nurwatsi. Ikibuga abanyeshure baruhukiramwo bariko barakina.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hariho ikibuga kirimwo abanyeshure bariko barakina umupira, kirimwo n'utwatsi dusa neza, amabati asa n'urwatsi rubisi.

Kanyana na kagabo ni abanyeshure biga mumwaka wa cumi narimwe, iyo bagiye kwishure bagenda baratera inkuru zubuzima bwokwishure, iyo bageze kwishure batangura kwerekana ibiti vyiza ukuntu bisa.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye amabati asize irangi ryera imodoka iruhande y' ishure ikibuga abanyeshure bakiniramwo iyo bavuye kwishure mugatondo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima amabati arera inzugi zisize irangi risa nurwatsi ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira nkiyo bagiye mukaruhuko.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari iruhande hasize isima amabati arera inzugi namadirisha bisize irangi risa nurwatsi ibiyo birera amadirisha aratukura

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muriryoshure hasi hasize isima impome risize irangi risa numuhondo hejuru harera amadirisha nayivyuma imeza nintebe zisa neza zisize irangi

Ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye , iruhande utwatsi dusa neza n'amashurwe asa neza. Inzugi zisize irangi ,amategura hamwe amashurwe asa numuhondo.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ivyuma bisize irangi ritukura, amabati arera, hasi hasize isima hamwe n'irangi ryera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Mw'iryo shure hasi hasize isima, hejuru hubakishije amabati yera. Intebe zisize irangi, akabati gasa neza. Abanyeshure ntabariyo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande utwatsi turi mukibuga dusa neza amabuye menshi hamwe n'ibivu abanyeshure bambaye umwambaro wishure bariko baragenda kwishure.

Ishure ry’ubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, muriryo shure, hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati. Ikibaho kiriko indinganizo y’ishure, gisa n’ugwatsi. Impome zisa n’umuhondo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande hariho ibiti vyinshi kandi birebire, hamwe n'inzu isakaje amabati yera igeretse rimwe, ayo mabati arirabura ayandi arera.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Kagabo ariko aragenda kw'ishure yambaye umwambaro. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo, gisize isima icafuye cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Impome zisize irangi ryera, amabati yubakishijwe aratukura. Ivyuma bisize irangi birera, hamwe ikibuga n'abanyeshure bakiniramwo umupira.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande hariho utwatsi dusa neza k'uruhome hariho igicapo ,kiriko abanyeshure bariko barakina umupira hasize irangi ryera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, hejuru hubakishije amabati yera, impome zisize irangi risa n'umuhondo, ibicapo biriko ubwoko bwose bw'ibikoko.

Ishure ryubakishje amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru hubakishije n'amabati yera impome zisize irangi risa n'umuhondo ikibaho kiriko urwandiko cerekana amasaha.

Ishure ry’ibakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, ibiti vyinshi Kandi vyiza. Umuyobozi wishure ari mumodokari avuye kw’ishure. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo iyo bagiye mukaruhuko.

Ishure, ryubakishijwe amabuye n'amatafari, muriryo shure hasi hasize isima, impome zisizwe n'irangi risa n'umuhondo. Urwandiko ruriko ivyandiko vyera n'ibitukura, amabati arirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'iryo shure hariho ibiti vyinshi hamwe n'ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi. Amabati aratukura, hariho n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Ishuri ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ikibuga kirimwo utwatsi n'amashurwe meza. Amabati atukura, inzugi n'imiryango ni ivyuma. Amabati asa n'ibivu.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira amabati asize irangi ryera impome zirera ikibuga gisa neza hamwe n'inzugi.

Ishuri ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande Kagabo na Kabura bariko baragenda kw'ishure, amabati aratukura, impome zirera, ivyuma bisize irangi risa n'urwatsi ruhiye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye. Muriryo shure, hasi hasa nabi, impome zimwe zirirabura, izindi ziratukura, hejuru hasize irangi ryera, intebe nziza zisa nabi.

Mububiko bw'ibitabu, rwubakishije amabuye n'amatafari ahiye. hasi hasize isima, hejuru hasa nurwatsi impome, risigishijwe n'irangi risa n'umuhondo. ibitabo vyubwako bwose kuva muwambere gushika mu wagatandatu.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari, ikibuga kirimwo utwatsi twinshi kandi twiza, abanyeshure barimwo barakina umupira, amabati aratukura, impome zisize irangi ryera kandi cane.

Ishure ryubakishije amabuye namatafari ahiye, muriryo shure hasi hasizwe isima hejuru hasakaje amabati yera intebe iriko i mashine nyabwonko umunyeshure ariko ariga cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, intebe zisigishijwe irangi ritukura. Ikibaho cirabura, kiriko ivyandiko bikeyi. Amabati arera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, hejuru harubatse n'amabati. Impome ziriko ikibaho kiriko ivyandiko vyera n'ibitukura. Umu mama ariko arigisha ahetse umwana mu mugongo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande abanyeshure bariko barakina umupira. Hejuru hasize amabati atukura ayandi yirabura. Abanyeshure bambaye umwambaro wera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri ryo shure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati adasa neza ikibaho kiriko ivyandiko vyera n'ivyirabura nta muryango uriko.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati impome ikibaho kiriko ivyandiko hejuru hirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande ivyuma bisize irangi ritukura irisa numuhondo nirisa nurwatsi. Utwatsi tuleze neza abanyeshure baruhukiramwo iyo bagiye mukaruhuko.

Ishure ritoya ryo mu Kayanza, ryubakishije amabuye n’amatafari ahiye, ibiti birebire vyinshi, amadirisha n’ivyuma, amabati yera hamwe n’inzugi zisa neza, ikibuga abanyeshure bakiniramwo iyo bagiye mukaruhuko.

Ishure ryuburaro ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima intebe zisa neza abanyeshure bariko bariga imashini nyabwonko Isa n’urwatsi rubisi hejuru hasakaje amabati yirabura.

Ishure ryubakishijwe amabiye n'amatafari afumiye mur'iryoshuri hasi harasiza isima, intebe zisize irangi, uruhome rusize irangi ryera, ikibaho cirabura.

Ishure giwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri ryo shure hasi hasize isima impomi zisiza irangi amadirisha n'ivyuma intebe zisize irangi abanyeshure nta bari yo mw'ishure.

Ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati intebe zisize irangi ikibaho cirabura kiriko ivyandiko vyirabura.

Shure g'imyuga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru harera impomi zisize iranga igera imeza n'intebi z'isa neza ikibaho cera.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu gatumba ryubakishijwe amaweye n'amatafale ahiye iruhande ikibuga kiri mutwatsi dusa neza hamwe n'abana bakinira bagiye mu karuhuko ivyuma bisize irangie.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, hejuru hari amabati. Amadirisha arirabura, inzugi zirera. Umwarimu ariko arigisha.

Ihuza ry'uburundi ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati yirabura, impome zisigishijwe irangi ryera ahandi risa n'urwatsi rubisi, inzugi zirirabura.

Ishure ryubakishijwe, amabuye n'amatafari ahiye. Hasi nta sima hasize. Imodoka itwara abanyeshure kw'ishure. Kagabo na Keza bavuye kw'ishure, bariko bararira cane kubera bashonje.

Ishure ryuwakishijwe amabuye n'amatavari ahiye iruhande ibita ivyinshi, kandi vyiza ikibuga cera hasi hasize isima amabati arashaje cane abanyishure bariko baraganira.

Ishure ry'intango ryo ku mutumba wa cumba ryarijukiwe cane inyigisho iryo shure rikaba rimaze kuramura abanyeshure ibihumbi cumi abanyeshure bose baciyewiryo shure barakenguruka cane ubumenyi bahakuye, kuko urimwo akanovera.

Ishure ry'ubakishije amabuye n'amatafari ahiye, ibiti vyiza, amashurwe meza, utwatsi dukeye, amabati ashaka kwera, amatafari asize irangi hamwe ryera. Abanyeshure baratonze kw'ishure.

Ishure kibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima itukura imeza n'intebe zisa neza impobe zisize iranga ikera ikibaho gisa n'ubwazi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, amabati yaryo arera. Impome zimwe zisize irangi, ziriko urwandiko rw'udupapuro twera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ikibuga kimeze neza, abanyeshure bakiniramwo. Kagabo ariko ariruka ava kw'ishure kuko yacerewe muhira araza gusubira kw'ishure inyuma y'umutaga.

Ishure ry'akarorero ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye amabati arashaje urugo nurw'ibiti ikibuga bakiniramwo abanyeshure umupira kimeze neza amabati arashaje buke buke.

Kagabo iyo ageze kw'ishure, arakunda gukora imyimenyerezo. Ishure yigamwo, ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati yera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira gisa neza ata twatsi turimwo. Amabati arera, ivyuma bisize irangi risa n'urwatsi rubisi.

Ishure ryubakishijwe, amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti vyinshi kandi vyiza, abanyeshure bariko barakina bambaye umwambaro wera hamwe n'uwirabura.

Ishure ry'akarorero ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye. Hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati. Impome zisize irangi ryera. Ikibaho cirabura, kiriko ivyandiko vyera.

Ishure rigezweho ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, amabati aratukura .Abanyeshure Bambaye umwambaro. Ikibuga kirimwo utwatsi tumeze neza, abanyeshure baruhukiramwo bariko bariruka.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima n'irangi. Imeza n'intebe zisa neza, ku mpome hasize irangi ryera, hejuru harera cane.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ikibuga abanyeshure bakiniramwo kirimwo utwatsi dukeya, amabati arera, ivyuma bisize irangi risa n'urwatsi.

Ishure ryisumbuye rya Kayanza ryaronkejwe intebe amajana abiri na mirongumunani n'umunani zizofasha abanyeshure mukwicara. Izo ntebe hasi hasize isima hejuru harirabura impome zirera amadirisha nay'ivyuma

Ishure ry'akarorero ryubakijwe amabati, amatigura, hasi hasize neza. Ikibuga kirimwo utwatsi dukeya. Irindi shure, amabati arirabura ayandi agatukura. Ibiti vyinshi kandi vyiza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'iryo shure hariho ibiti vyinshi kandi vyiza. Hasi hariho utwatsi, hamwe n'ahandi ata twatsi tuhari.

Ishure ryisumbuye ryo ku Muzinda ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Amabati arera impome zisizwe irangi hamwe hasi hasize isima ikibaho gisa neza kandi cirabura.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye ahsi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera amadirisha asigishije irangi ritukura imeza zisize irangi risa neza.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye muriryo shure hasi hasize isima hakurya irangi intebe zisa neza zisize irangi, ikibaho cirabura atavyandiko biriko.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Intebe zisize irangi ritukura. Hasi hasize isima icafuye. Ishakoshi umunyeshure atwaramwo amakaye kugira ntaceregwe.

Ishure ry' ubuhinga ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye igeretse kabiri iruhande utwatsi twiza dusa neza abanyeshure bakiniramwo bavuye kwishure Kagabo ariko aragenda kwishure.

Ishure ryisumbuye rya Bujumbura , ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye . iruhande , abanyeshure bariko barava kw'ishure imodoka itwara abanyeshure Abana bambaye wishure wera.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye, hasi hariho ibivu, ivyatsi ,ibiti vyinshi, ry'ubakishijwe amategura, inzugi namadirisha zirera utwatsi dukeyi hasi.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muri iryoshure hariyo akabati inzu ibikombe hamwe nivyumba bimeze neza impome zisize irangi ryera

Ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye i ruhande ikibuga abanyeshuri bariko barakina umupira ibendera gihugu c'uburundi amabati arera inzugi n'amadirisha bisize irangi risa n'urwatsi rubisi.

Ishure ribakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima iruhande abanyishure bariko barakina umupira bambaye umwambaro w'ishure amabati arera hasi harirabura.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye , iruhande amashurwe meza, ikibuga abanyeshure bakinirako, ishure risakaje amabati yera, impome zimwe zirera izindi ziratukura.

Ishure ryo kumutakura ibakishije aboye n'amatafare ahiye muri ryo shure hejuru harera hasi hasize isima impomi zisizo irange irisa n'umuhondo igicapo kiriko ibikoresho bakoresha iye bariko barakora ivyuma.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure intebe zisize neza, hasi hasize isima ,impome zisize irangi ,ikibaho kiriko urwandiko abagabo n'abagore.

Ishure gibakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye iruhande abanyishure benshi bariko barakina batondeye ibendera umwigisha ibiti vyinshi, kandi vyiza biri iruhande y'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, abanyeshure bariko barakina bambaye umwambaro w'ishuri mukibuga kirimwo utwatsi twiza, ibendera ry'Igihugu c'Uburundi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Mur'iryo shure ,hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati. Uruhome ruirabura. Ikibaho kiriko ivyandiko vyera bigaragara ishusho y'umuntu.

Ishure ryukabishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande ivyatsi bimeze neza ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira amabati arera ivyuma bisize irangi risa nurwatsi ahandi vyirabura

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye. Muri iryo shure hariyo ibitabo bitukura n'ibindi vyera. Hasi hasize isima, hejuru harubakishijwe amabati. Impome zisa n'umuhondo. Umwigisha ariko aratora ibitabo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Mur'iryo shure hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati. Intebe zisize irangi ritukura irindi risa n'umuhondo. Amadirisha asize irangi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, ikibuga abanyeshure bakiniramo umupira w'amaboko gisigishijwe isima, amabati arirabura, inzugi zirera, amadirisha aratukura.

Ushure ryubakishijwe amabati n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, hejuru haratukura. Impome zisize irangi hamwe hera. Ikibaho kiriko ivyandiko vy'ibiharuro.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye; muri iryo shure hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati yera hamwe n'ibiti; inzugi n'amadirisha zirera; Hamwe n'umuyobozi w'iryo shure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ikibuga abanyeshure bakiniramwo kirimwo utunyeshure dutoduto tuvuye kw'ishure utundi tugiye kw'ishure twambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye; iruhande ivyuma bisigisijwe irangi ritukura; hasi hasize isima , amabati arera. Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye; ishure risakaje amabati yera ahandi yirabura. Ikibuga kirimwo utwatsi dusa neza; ikibuga c'umupira w'amaboko gisa neza.

ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hejuru hasakaje amabati yera hasi hasize isima imeza zisa neza intebe zisize irangi risa n'urwatsi zisa kandi neza

Utuzu twa surwumwe twubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, ibiti vyinshi kandi vyiza. Hasi hasize isima, impome zera izindi zitera. Amabati arirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande abanyeshure bariko barakina umupira ibendera ry'uburundi ibiti vyiza bishajije abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ibiti byinshi kandi vyiza utwatsi tumeze neza ibarabara risa neza amabati aratukura impome zisize irangize gera

ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hasize isima mbavu hateye utwatsi dusa neza impome zisize irangi ariko ibyandiko ibitukura nivyera

Ishuri ryigenga ryo ku Mutanga ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye, amabati arirabura impome zisize irangi ryera irindi ryirabura iri barabara nta kaburimbi ririmwo ibiti vyiza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, hasi hasize isima hejuru haratukura, impome zisize irangi risa n’umuhondo, ivyandiko vyera hamwe n’ibitikura.

Ishure ryisumbuye ry'iBujumbura ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ,mur’iryo shure hariyo ibiti vyiza kandi bisa neza ,abanyeshure bagiye kw’ishure ,umuyobozi w'ishure ari mu modoka.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muri iryo shure hasi hasize isima impome risize irangi risa n'umuhondo amadirisha n'ivyuma inzugi amabati arera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ,iruhande ikibuga kirimwo utwatsi dusa neza, impome zisize irangi ryera, abanyeshure bariko barakina umupira ishusho yazo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande y'ishure ibiti vyishi n'amashugwe meza, isima isize hasi imiryango isize irangi ritukura, impome zisize irangi risa n'umuhondo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande abanyeshure bariko barakina umupira Kabura na Kagabo bagiye kw'ishure baratera inkuru bambaye umwambaro w'ishure.

Icumba c' ishure c' umwaka wa gatatu C, ryubakishijwe n'amatafar' ahiye, hejuru hasakaj' amabati yera, hasi hasiz' isima, urugi rukozwe mu vyuma ruriko n' ibiy' usiz irangi ryera , hejuru y' umuryango har' udutoboro dusiz' irangi ryera twinjiz' umuyaga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande utwatsi dusa neza hambavu abanyeshure bari ku rucapo bariko barakina umupira Kagabo na Keza.

ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye .Hasi hasize izima ivyuma bisize irangi risa n'urwatsi ikibuga abanyeshuri bakiniramwo ibiti biri ku ruhande bifise amashami menshi.

ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati amabuye yaho ntasize irangi imadirisha n'ivyuma intebe zisize irangi ritukura

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ivyuma bimwe bisize irangi ritukura irindi risan'urwatsi kagabo agiye kw'ishure yambaye umwambaro w'ishure wera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, rigeretse kabiri, iruhande imodoka yera, ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira, ibiti vyinshi kandi vyiza, amabati arera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti birebire vyiza abanyeshure Kagabo na Kabura bariko baragenda kw’ishure bambay’umwambaro w'ishure hamwe n'abandi benshi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ikibuga kirimwo utwatsi dukeya amabati yirabura, ivyuma bisize irangi risa n'urwatsi rikaba rigeretse rimwe, ikibuga abanyeshuri bakiniramwo umupira.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryoshure, hasi hasize isima hejuru azakaje amabati. Umunyeshuri ariko arigisha icigwa c'ibiharuro mu mwaka wa mbere.

Ishure ryisumbuye rya Kayanza ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Ihande ikibuga ciza gisa neza abanyeshuri bakiniramwo. Ishure rikaba rifise ivyuma bisize irangi ritukura, amabati arirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, hariho ibiti hamwe n'ikibuga kirimwo utwatsi twinshi. Amabati asize irangi ritukura ayandi arera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande ibiti vyiza bisaneza amashugwe ikibuga abanyeshuri bakiniramwo ibiti bisakaje amabati asa n'ubwatsi rubisi.

Ishuri ry'isumbuye rya Rutana ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima hejuru hasakaje mabati yera inzugi zisigishijwe irangi ryera amadirisha arera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hariho ikibuga kirimwo utwatsi twiza ivyuma bisize irangi amabati asize irangi ibiti birebire.

Ishure ryubakishij' amabuye n amatafar'ahiye, ibiti vyiza, ikibuga gisa neza, kirimw' utwatsi, hejuru harera, impombe zimwe zisiz' irangi risa n' ugwats' ahandi ryera.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye, hasi hasize isima impome zisize irangi ryera ivyuma bisize irangi risa nurwatsi ishakoshi yiraburabura abanyeshure batwaramwo amakaye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti vyinshi Kandi vyiza ,amabati aratukura, impome zisize irangi riratukura ahandi risa n'urwatsi , ikibuga ciza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, Kagabo na Ndereya bavuye kw'ishure, bariko barasuma utwo barya. Amabati aya n'urwatsi, impome zisize irangi risa n'umuhondo.

Ishure ryisumbuye ry'i Muyinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'ishure, ibiti vyiza, ikibuga kirimwo utwatsi dusa neza, ibendera ry'uburundi. Gatore ariko ava kw'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye ibiti vyinshi kandi vyiza amabati yirabura ivyuma bisize irangi Kagabo na Keza bariko baraza kwishure bambaye umwambaro w' ishure bashajije.

Ishure ryubakishijwe ambuye n'amaturirano ahiye, ikibuga gisa neza kirimwo utwatsi dukeyi. Amabati asa neza, inzu isize irangi ryera, ivyuma bisize irangi ritukura.

Ishure ryubakishije amabuye n’amatafari ahiye rikaba rigeretse kabiri, iruhande ikibuga abanyeshure bakiniramwo gisa neza, ivyuma bisize irangi ryera amabati arera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, hejuru harasaskaye. Imeza abanyeshure bafungurirako, amasahani, ibikombe.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muriryo shure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati, ivyuma bitukura, impome zaryo zisize irangi ryera.

Ishure ry’ubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, iruhande ibiti birebire, hasi hateye utwatsi tumeze neza, ikibuga abanyeshure bakiniramwo , hasi hasize isima.

Ishure ry'ubuhinga rwibakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru hakije amabati ivyuma bisize amarangi atukura impome irangira isa n'umuhondo imashini nziza zigezweho.

Ishure ry' isumbuye ryo mu Cankuzo ryaraye ryuguruw' icese n'umukuru w'igihugu cu Burundi, iryo shure rikaba ryatway' amafarang' angana n' imiriyaridi zibiri, rikaba rigeretse gatatu rikaba rizokwakir' abanyeshur' amajan' umunani.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ikibuga kirimwo utwatsi dusa neza abanyeshure bakiniramwo umupira, amabati asa nurwatsi, iruhande ibiti vyiza kandi birebire.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye iruhande y' ishure hari ibiti vyinshi hasi hasize isima inzugi n' amadirisha zisize irangi ritukura impome zisize irangi ryera.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye y'amaturirano ahiye, hasi hasize isima, hejuru hasize irangi ryera mu mbavu hasize irangi risa n'umuhondo, intebe zisa neza abanyeshure bicarako iyo baje mw'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye namaturirano ahiye, ibiti vyinshi kandi vyinshi, amavoka kandi ameze neza amashurwe iruhande y'ishure Kantore na Karire bamvuye kw'ishure bambaye umwambaro.

Ishure ryo mu Gatumba, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati, ikibaho kiriko ivyandiko ururimi rw'igifaransa hamwe n'ikirundi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, hejuru hasize irangi. Amabati arirabura, impande zose zirirabura, ikibaho cirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye ivyamwa amashurwe asaneza amabuye ikibuga abanyeshure bakiniramwo ivyuma bisize irangi ritukura amabati yera

Ishure giwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri ryo shure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera ikibaho kiriko urwandiko impome zimwe zirera izindi ziratukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande amashurwe meza n'utwatsi dusa neza. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira, impome zisize irangi ryera, ivyuma bisa n'urwatsi

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye. Iruhande , ikibuga abanyeshure bakiniramwo , barimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishire. Ibarabara abanyeshure bacamwo bagiye kw' ishure .

Ishure rwubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye. Iruhande abanyeshure bicaye ku ntebe zisa neza, bambaye umwambaro w' ishure wera. Ibiti bisa neza, kandi vyiza ,bikuze.

Ishure rya karorero ryubakishije amabuye yamaturirano, amashurwe meNshi nibiti vyinshi vyiza, abanyeshure bambaye umwambaro wera bavuye kwishure ,ibendera rya igihugu Burundi risa neza.

Ishure gibakishije amabuye n'amatavare ahiye hasi hasize isima hejuru hasize iranga igera impomi zimwe zirera izindi ziratukura ikibaho cirabura kiriko ivyandiko vyera.

Ishure ryo kumuzinda ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera impome zisize irangi ryera inzugi rusa n' ugwatsi ruhiye.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, Iruhande hariho ibiti vyinshi, utunyeshure agiye kw'ishure n'ikinga. Hasi ikibuga co gukiniramwo umupira, gisa neza kirimw'amabuye.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande ibiti vyinshi kandi vyiza ivyuma bisize irangi risa nurwatsi amabati arirabura ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye iruhande ibiti birebire hamwe ikibuga kirimwo utwatsi twinshi kandi twiza, hariho abanyeshure bariko baragenda kw’ishure bambaye umwambaro.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande hariho amashurwe meza cane, ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira, ibendera ry'igihugu c'Uburundi ,iryo shure rikaba rigeretse rimwe.

Ishure ryubakishije amabuye n’amatafari ahiye, ishure rigeretse gatatu, hasi hasize isima impome zisize irangi ryera, ivyuma bisize irangi ritukura, hasi hariho abanyeshure bariko barakina.

Ishure ryisumbuye ry'i Muyinga ryubakishe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati yera. Inzugi n'amadirisha bisize irangi risa n'ugwatsi. Amabati arirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, Iruhande, ibiti vyinshi kandi vyiza, Ibendera ry'uburundi. Hasi hasize isima hamwe, ahandi hateye utwatsi twinshi kandi twiza.

Ishure ry'imyuga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ibiti vyinshi kandi vyiza, amashurwe ,utwatsi dukeyi ,amabati yirabura, isima hamwe n'amabati asa n'urwatsi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande hariho ibiti vyinshi hamwe n'imodokari zisa neza. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo kirimwo utwatsi twinshi kandi twiza.

Ishuri ryubakishije amabuye n''amatafari ahiye iruhande ikibuga kirimwo abanyeshuri utwatsi dukeya dusa neza ibendera ry'igihugu c'Uburundi inzu igereste gatatu iri iruhande y'ishuri.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ikibuga kirimwo utwatsi dusa neza, inzugi zisize irangi risa n'urwatsi impome zimwe zirera amabati arirabura .

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye. Hasi hasize isima, hejuru hasakajwe amabati yera. Ikibuga gisa neza abanyeshure baruhukiramwo, iyo bagiye mu karuhuko. Ibiti vyiza, amabati yirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'ishure, ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira. Inzugi zisize irangi ritukura, impome ntizisize hose. Hamwe harera, ahandi ntihera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande y'ikibuga kirimwo utwatsi tumeze neza. Abanyeshure bariko barakina. Amashure asakajwe amabati yera. Abanyeshure bambaye umwambaro.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, hasi hasize isima, impome iriko ikibaho cera n’icirabura. ivyandiko, vyera n’ibitukura, hejuru hasakaje amabati yera, intebe zisize irangi.

Ishure ry'imyuga ryi Muyinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, hejuru hasakaje amabati, impome ntizisize, imeza n'intebe, ibikoresho bakoresha mu kwiga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande y'ishure ibiti vyiza kandi vyinshi, amabati asakaje arirabura ,ivyuma bisigishije irangi risa n'urwatsi, ikibuga gisa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, Hejuru harera. Impome zimwe zisize irangi risa n'umuhondo , ikibaho kiriko impapuro ziriko ivyandiko, ivyera n'ibitukura cane.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Cumba arakengurukira cane umuyobozi w'indero muri komine ko yabaronkeje ishure ryisumbuye risa neza, rikaba ryubatswe mu buringanire bungana n’imetero amajana atanu.

Ishure ryo kumutakura ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muri iryoshure hasi hasize isima hejuru harera impome zisize irangi ryera abanyeshure bambaye umwambaro wishure wera

Ishure ry'Uburaro rya Rise Vugizo ryibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima. Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure wera bariko bariga, impome zisize irangi risa n'umuhondo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Ikibuga bakiniramwo umupira. Umuyobozi w'ishure ari mumodoka. Ibiti vyinshi kandi vyiza cane.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye ,ikibuga abanyeshure bakiniramwo iyo bagiye mukaruhuko, abanyeshure bambaye umwambaro wishure, amabati arera ayandi arirabura

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru harera inzugi zirirabura impome zisize ibara ryumuhondo ikibaho kiriko ivyandiko.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Mur'iryo shure, hasi hasize isima isa nabi. Impome zisigishijwe irangi risa n'umuhondo. Ikibaho cirabura kiriko ivyandiko.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Rikaba rigeretse kabiri. Ivyuma bisigishijwe irangi risa n'urwatsi. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira kirimwo umuduga wirabura cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye hasi hasize isima iruhande abanyeshure bariko baratembera bambaye umwambaro w' ishure wera n' amasakoshe mumugongo.

Ishure ryubakishijwe amabuye, n'amatafari ahiye, hejuru hasakaje amabati yera, hasi hasize isima isa neza, impome zaryo zirera, izindi zisa n'urwatsi amadirisha y'irangi ryera .

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati. Ikibaho kiriko ivyandiko abanyeshure, abamama bariko bariga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye i ruhande hariho ibiti vyiza n'amashurwe ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira ibendera ry'igihugu c'uburundi risa neza cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Umwaka w'indwi, urugi rusize irangi risa n'urwatsi. Ibiti abanyeshure bakunda kwuriramwo bariko barakina.

Ishure giwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ibiti birebire vyiza imodokali y'umubwoko bwera, inzugi zigabura hasi harutwazi dusa neza kagabo avuye kw'ishure.

Ishure giwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ibiti birebira bisa neza ikibuga abanyeshuri bakirina mu mupira kirimwo utwatsi dusa neza imodoka y'umuyobozi w'ishure, ariko aragenda.

Ishure ry'akarorero ryubakishije amabuye namatafari ahiye, ibiti vyiza, amashurwe meza ibendera ry'uburundi, ishure rigeretse kabiri rikaba risakaje amabati atukura, impome zisize iragi.

Ishure ryisumbue ryarutana ryo bakishijwe amawe n'amatafari ahiye iruhande ibiti vyiza, kandi birebire ikibuga abanyeshuri bakiniramwo umupira amabati arera impome nta marangir isize neza.

Ishure ryubakishije amabati ahiye, hasi hasize isima, ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira turimwo utwatsi dusa neza. Umunyeshure ariko aragenda ku modoka y'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafar'ahiye, iruhande ibiti vyinshi kandi vyiza, ikibuga abanyeshure bakiniramw' umupira gisa neza, amabati arirabura cane.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ikibuga kirimwo abanyeshure bariko barakina, imodokari isa neza ibiti birebire kandi vyiza bifise amashami maremare.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, ibiti birebire kandi vyiza, utwatsi dusa neza, amabati arirabura hamwe n'ibendera ry'Uburundi iruhande.

Ishure yubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye. Iruhande, ikibuga abanyeshure bakiniramwo, ibiti vyiza bishajije. Amabati arirabura, imiryango ntayiriko, hejuru harirabura cane.

Ishure ryubatse neza ryubakishij' amabuye n' amatafari yama turiran' ahiye, risakajw' amabat' atukura, ikibuga c' umupira w' amaboko, abanyeshure bakunda gukinirak' iyo bagiye mukaruhuko cubakishijwe n' isim' ivanze n'umusenyi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima icafuye hamwe n'amabuye ameze neza. Ivyuma bisize irangi ritukura, impome zimwe ziratukura, izindi zisa n'urwatsi.

Kanyana minsi yose mu gitond' iyagiye kw' ishur' arazindu' akaja kugur' amat' aza kunywera kw' ishure, niyompamv' akensh' adakunda gusonz' iyo ari kw' ishure, ishure ryiwe riramwizeye.

Ishure ryisumbuye ryicumba ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye imiryango nidirisha arera amabati aratukura hasi hasize isima hejuru harera cane

Ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, impome zisize irangi risa n'umuhondo, hejuru hasakajwe n'amabati, urubaho ruriko vyandiko vyera cane.

Ishure ryisumbuye ryo kumutakura ,ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ,hasi hasize isima hejuru harirabura ,inzugi n'amadirisha n'ivyuma, impome zisize irangi risa n'umuhondo ,intebe zisize irangi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye iruhande udushugwe dusa neza ikibuga abanyeshure bakiniramwo iyo bagiye mukaruhuko ibendera ry' Uburundi amabati yera.

Ishure ryo ku Mutanga, ryubakishije amabuye n' amatafari ahiye. Iruhande, ikibuga kimeze neza c' ubakishije amabuye. Hasize isima, ibiti vyinshi kandi vyiza. Amabati arirabura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, n'ivyuma bisize irangi. Iruhande amashurwe meza matomato. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira abati arera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, ibiti birebire kandi vyiza. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo, kirimwo utubuye dukeyi gisa neza. Abanyeshure bariko baragenda kw'ishure

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye, iruhande ibiti vyiza, amashurwe meza, Kagabo na Kantore bavuye kw'ishure bariko baratera inkuru z'ukungene vyageze kw'ishure, bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, ibarabara ry'ikaburimbi ririmwo imodokari. Iruhande y'ishure hariho ikibuga abanyeshure bariko barakina umupira, utwatsi dusa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Ibiti vyiza, ikibuga kirimwo utwatsi tumeze neza abanyeshure bakiniramwo umupira. Amabati arera, hamwe ahandi akirabura. Isima isa nabi.

Ishuri ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye . Iruhande, hariho ibiti bisa neza. Ikibuga abanyeshure bakinirako, kirimwo utwatsi dusa neza n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Umuyobozi w'ishure ryo ku muzinda arashimira leta ko ibaronkize ishure rigizwe n'ibirasi mirongo itatu rikaba ryakira abanyeshure amajara y'mirongo itanu risakaje amabati atukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi abanyeshure bakiniramwo Kagabo agiye kwishure atwaye amakaye menshi.

Ishure rigzweho ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye rikaba risakaje ivyatsi n' amabati yirabura ibiti vyinshi ikibuga abanyeshure bakiniramwo ibendera ry' Uburundi hamwe n' irindi bendera tutazi.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Amabati asakaje arera, amwe arirabura. Ibiti birebire, ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira, gifise utwatsi dukeyi.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima iryo shure risakaye gatatu imodoka hasi yera abanyeshure bambaye umwambaro wera hamwe n'uwirabura.

Ishure gibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande hasize isima hejuru mabati aratukura ikibaho kirera hamwe n'inzugi zitukura cane ikibuganyinshura kinamwe umupira.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatavari ahiye impome zisize iranga igera hasi hasize isima ivyuma bisize iranga irisa n'ugwatsi hamwe n'ikibuga c'abanyeshure bakiniramwo umupira.

Ishure ryubuhinga ryokumutakura ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muriryoshure hasi hasize isima impome zisize irangi risa numuhondo ikibaho cirabura abanyeshure bariko bariga

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, hejuru hasize irangi hasakaje n'amabati, intebe zera, imeza z'isa n'irangi impome zaho zisize irangi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, ishure rikaba rigeretse rimwe. Iruhande ibiti vyinshi kandi vyiza hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira.

Ishure ryubakishijwe amabati namategura hasi hasize isima amabuye arera amatafari arahiye cane ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira ibiti vyinshi kandi vyiza.

Ishure ryigenga ryo ku Mutanga, ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Impome ntabwo zisize. Inzugi n'amadirisha zisize irangi. Ibiti vyinshi kandi vyiza. Keza na Kagabo bavuye kw'ishure, bariko baratera inkuru.

Ishure ryisumbue ryo mu kanyosha ryibakishijwe amabuye n'amatafari ahiye impome zisiza iranga igera ivyandiko bisanurwatsiye amabati arera ibiti vyinshi, kandi vyiza n'ikibuga abanyishuri bakiniramwo.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, iruhande ibiti birebire bisa neza. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira, amabuye yubakishije iryoshure hamwe n’inzugi zisa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Rikaba rigeretse rimwe. Iruhande ibiti vyiza n'amashugwe meza. Ibendera ry'Uburundi. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira iyo bagiye mu karuhuko.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye . Mur'iryo shure ,hasi hasize isima, hejuru hubakishijwe amabati. Ikibaho kiriko urwandiko rwera. Impome zimwe zirera, ahandi haracafuye.

ishure ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye hasi hasize isima hejuru hasa nabi impome zimwe zisize irangi intebe zisize irangi rimwe ritukura irindi risa n’urwatsi abanyeshure nta bari mw’ ishure

Ishure ryubakishijwe ,amabuye n'amatafari ahiye iruhande, ibiti vyiza kandi birebire ,amashure yubakishije amabati yera hamwe hasi harirabura handi haratukura

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande ibiti vyinshi kandi vyiza abanyeshure bambaye umwambaro wishure bariko baragenda kwishure ibendera ryuburundi

ishure ry'uburaro yo kumutumba ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye i ruhande ibiti vyinshi kandi yiza ikibuga abanyeshuri bakiniramwo umupira risigishije irangi hasi hasize isima

Ishure ryubakishijw' amabuye n' amatafar'ahiye, muriryo shure, hasi hasiz' isima, hejuru harera, impome irik' ikibaho kirik' ivyandiko vyera vy' ibiharuro, hejuru haratukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande ibiti vyiza kandi bisa neza ikibuga abanyeshure bakinamwo umupira ibendera ry'igihugu c'Uburundi risa neza amabati arirabura.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ibiti birebire bisaneza ibendera ry'igihugu c’ uburundi imodokari yirabura cane ikibuga abanyeshure bakiniramo umupira kirimo utwatsi.

ishure gisumbuye ryo mu rutamba ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima ikibuga abanyeshuri bakiniramwo kirimwo utwatsi twinshi kandi twiza kagabo na toyi bariko baraja kwishure

Mu tuzu twa sugumwe twubakishije amabuye n'amatafari ahiye, iruhande ibiti vyinshi kandi vyiza, udushurwe dusa neza, abanyeshure bakunda kwaha iyo bagiye mu karuhuko.

Ishure ry'isumbuye ryo mu Kabondo ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye ,amabati arera ivyuma bisize irangi risanugwatsi, iruhande ikibuga abanyeshuri bakiniramwo kirimwo utwatsi dusa neza.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure hasi hasize isima n'amakaro yera. Impome zisize irangi ryera, abanyeshure bicaye ku ntebe n'imeza zisa neza, bariko bariga.

Ishure ryubatse ku buhinga bugezweho ryubakishije amabuye n'amaturirano ahiye hanze hariho ikibuga kirimwo utwatsi tumeze neza ibendera ry'uburundi inzu igezweho igiretse gatatu isa neza.

ishure ryubakishijwe amabati asa n'urwatsi impome zubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye i ruhande utwatsi twiza n'ibiti vyiza abanyeshure bakiniramo ikibuga c'umupira ku ruhande

ishure ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye iruhande ibiti vyinshi n'amashurwe utwatsi dukeya twiza turuhukiramwo abanyeshure iyo agiye mu karuhuko amabati arera

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryoshure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera impome zisize irangi ryera inzugi zisize irangi ritukura.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande ibiti birebire kandi vyiza ishure rikingiwe nibiti bisa numuhondo umpome zimwe zirera ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira gisa neza

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, impome zisigishijwe irangi risa neza, ibiti vyishi n'amashurwe asa neza, ikibuga abanyeshure bakiniramo kirimwo utwatsi hamwe n'impene.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye intebe zisize irangi, inzugi zisiza irangi ritukura ivyuma bisize irangi risa n'ubwati hasi hasize isima ikibuga ciza.

Ishure ry'uburaro ryisumbee ryo mu Kayanza ryubatwishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima. ejuru haratukura, inzugi n'amadirisha n'ivyuma. Impome zimwe zisize irangi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande intebe isize umuseny, ivyuma bisize irangi risa n'urwatsi, amabati yera, ibiti vyiza n'ikibuga ciza.

Ishure ry'isumbeye ryo Kumukoni ,rirashaje cane umuyobozi w'ishure arasaba uwujejwe indero ku mutumba n'uwujejwe indero muri komine ko bobafasha kugira iryo Shure risanurwe hakiri kare, kuko abanyeshure bamaz'imisi bidoga ko imbeho imaze imisi ibafata cane.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye namatafari ahiye iruhande ishure imodokari nziza zirabura hamwe nizera utwatsi twiza hamwe nibiti vyiza ingeretse kw'ishure kandi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, rikaba rigeretse rimwe, iruhande ikibuga abanyeshure bakiniramwo kiriko impuzu zera. Hasi hasize irangi, hejuru hasakaje amabati yera.

Ishure ryuwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ibiti vyinshi, kandi vyiza ikibuga abanyishure bakiniramwo amashugwe menshi, kandi make irangi risa n'urwatsi.

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, iruhande amashugwe n’ibiti bisa neza. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira, ibendera ry’igihugu c’Uburundi, umunyeshure atonze kw’ishure.

Ishure ry'ubuhinga, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure hasi hasize isima, hejuru harera, impome zisize irangi, ikibaho kirera, imashini zigezweho bigirako.

Ishure ryubuhinga ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muri iryoshure hasi hasize isima impome hasize irangi risa numuhondo abanyeshure bariko bariga bambaye umwambaro wishure

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima. Hejuru hasize amabati, irangi risa n'ugwatsi ku ruhome. Umunyeshure ariko arigisha ubuhinga bugezweho muvy'amatara.

Ishure ry'imyuga ryo mu Gatumba, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure amabati arera, ivyuma bisize irangi risa n'urwatsi, abanyeshure bambaye umwambaro usa n'urwatsi, n'umwarimu k'uruhande.

Ishure ry'umwuga ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Kuri iryo shure hasi hasize isima, hejuru hasize irangi ryera impome zirera, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure. Umwigisha ariko arigisha.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, hejuru harera. Impome zisize irangi ryera, abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, impome zisize irangi ryera, hejuru hasakaje amabati yera abanyeshure bariko bariga bakurikirana umwigisha.

Ishure ryimyuga yubakishijwe amabuye namatafari ahiye muriryoshure hasi hasize isima impome zayo zirera abanyeshure bambaye umwambaro wishure bariko barakwirikirana ivyirwa vyumuga

Ishure ry'ubuhinga ryo kumutakura ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima. Inzugi n'amadirisha n'ivyuma. Imeza n'intebe, abanyeshure bariko bariga.

Ishure ry' ubuhinga, ryubakishije amabuye n' amatafari ahiye. Iruhande, ibiti vyinshi kandi vyiza. Muriryo shure, hariyo abarimu bariko barigisha ubuhinga bwo kw' ubaka, bugezweho.

Umuyobozi wishure windero muntara ya kayanza yazindukiye kwishure rito rya kayanza ukuraba ibikorwa vyishure ririko rirubakwa aho rizoba rigizwe nibirasi mirongo ibiri ibirasi vyabakobwa cumi vyuburaro nivyibihungu mirongo itatu

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, iruhande hariho ikibuga c'umupira w'amaguru, hamwe n'ibiti vyinshi hambavu hariho utwatsi dusa neza .

Ishure ryubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, muri ryo shure hasi hasize isima hejuru harasakaye, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko bariga imashine nyabwonko.

Ishure ry' abaganga ryubakishijwe amabuye n' amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru hubakishije amabati impome zisize irangi ryera ibitanda abaganga bambaye umwambaro wera.

Ishure ryisumbuye ry'i Muyinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ivyuma bisigishijwe irangi risa nurwatsi irindi risa n'umuhondo. Ibiti birebire bisa neza. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo gisa neza kirimwo utwatsi.

ishure ry’ubakishijwe amabuye n’amatafari ahiye, muri iryoshure hasi hasize isima hejuru harera, impome zisize irangi ryera, abanyeshure bariko bariga.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kayanza ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, indani hasize isima hasi, imeza zisigishijwe irangi. Abanyeshure bambaye umwambaro usa n'umuhondo.

Ishure ry’akarorero, ryubakishijwe amabuye n’amaturirano ahiye, hasi hasize isima, hejuru harubatse neza. Abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha ariko arabigisha icigwa c’ubuhinga.

Ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, hejuru harera. Impome zisize irangi risa neza, ibikoresho bigezweho, umunyeshure ariko ariga neza.

Ishure ryigisha ivy'imyuga ryubakishijwe amabuye yamaturirano ahiye, muriryoshure hasi hasize isima impome zisize irangi risa n'umuhondo, umunyeshure yambaye umwambaro wera ariko arigisha.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muri iryoshure hasi hasize isima hejuru hasize irangi ryera impome zirera intebe zisize irangi abanyeshure bariko bariga

Ishure ry'ubuhinga ry'i Kiriri ririko ririgisha umwuga w'ukubaka. Hasi hasize isima, hejuru hasize irangi, mumbavu hasize irangi risa n'umuhondo, abanyeshure bambaye isarubeti bariko bariga.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima, hejuru hasize amabati yera. Impome zaho zisize irangi ryirabura, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuyo n'amatafari ahiriye iruhande ikibuga gisa neza kirimwo utwatsi tumeze neza ibendera ry'uburundi amabati atukura ivyuma bisize iranga igera.

Ishure ry'imyuga ryiwakishijwe amabuye n'amatafari ahiya muri ryo shure hasi hasize isima abanyishure bambaye umwambaro w'ishure barikubariga impome zisiza irangi risa n'umuhondo ahandi gera.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, intebe zisize irangi ritukura. Abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha, inzugi n'amadirisha zirera.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure, hasi hasize isima, hejuru harera. Imashini bakoresha mu kwiga, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure ariko arigisha.

Ishure giwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri ryo shure hasi hasize isima hejuru harera impome isize irangi abanyeshure bicaye ku ntebe bariki barakurikirana umwigisha.

Ishure giwakishijwe amabuye n'amatafari ahiye iruhande kanyana na akagabo bariko bariga ivyo ubuhinga iruhande ibiti vyinshi, kandi vyiza bisa neza hamwe n'abanyishure bari ku ruhande.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye. Amashugwe menshi, ivyatsi vyinshi vyiza abanyeshure baruhukiramwo. Amabati yirabura. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi risa neza

Ishure ry’imyuga ryo mu Rutana, ryubakishije amabuye n’amatafari ahiye, muriryo shure, hasi hasize isima, hejuru harasakaye, imeza zisize irangi risa n’urwatsi, abanyeshure bariko bariga.

Uruzitiro rubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hari ivyondo vyinshi higa ibiti birebire, kandi bisa neza abanyishure bariko barigishwa ivyo kwubaka bambaye umwambaro.

Ishure ry'imyuga ryo kwubaka, ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande, ibiti vyinshi kandi vyiza. Uruzitiro rw'amabati. Abanyeshure barikumwe n'abayobozi, bariko barerekana ukuntu ryubakwa.

Ishuri ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muriryo shure hasi hasize isima hejuru hasakajwe amabati yera impome zirera abanyeshure bariko bariga imashine nyabwonko.

Ishure ribakishijwe amabuye n'amatafari ahiye muri iryo shure hasi hasize isima hejuru harasakayi impome zisize irangi girabura abanyeshure bambaye umwambaro barikubariga.

ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye muri iryo shure hasi hasize isima impome zisize irangi abanyeshure bambaye isarubete n'inkofero zisa n'umuhondo bariko bariga.

Ishure ryimyuga ryo mu Rutana ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure hasi hasize isima hejuru hasakaje amabati yera, imeza intebe abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko bariga.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure hasi hasize isima, hejuru harera, abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha bicaye kuntebe n'imeza.

Ishure ry’ubuhinga rybakishijwe amabuye n’amaturirano ahiye, muriryo shure, hasi hasize isima, hejuru hasize irangi ryera. Impome zirera ahandi zirirabura. Umunyeshure yambaye isarubeti.

Ishure ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye hasi hasize isima iruhande amashurwe ameze neza amadirisha asize irangi risa nurwatsi impome zisize irangi ritukura

Ishure ribakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima hejuru hasakaye amabati yera, abanyeshure bariko bariga umwuga bo kwubaka bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryumwuga ryubakishijwe amabuye namatafari ahiye muri iryoshure hasi hasize isima hejuru amabati yera impome zisigishijwe irangi risa numuhondo abanyeshure bambaye umwambaro wishure bariko bariga

Ishure ry'imyuga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Muri iryo shure hasi hasize isima ,impome zaho zirera ,amadirisha nayo y'ivyuma , abanyeshure bariko bariga bambaye umwambaro w'ishure usa n'urwatsi.

Ishure ry'imyuga ryo guteranya intebe ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasizwe isima, ivyuma bisizwe irangi risa n'ugwatsi. Amatafari ahantu ari nta rangi risize. intebe nta rangi zisize.

Ishure ry'imyuga ryaronkejwe ibikoresho rizokoresha mu kwiga ubuhinga bugezweho. Iryo shure, ivyo bikoresho bikaba vyatwaye amafaranga angana n'imiliyoni zibiri, n'ibihumbi amajana atanu na mirongo umunani n'umunani. Rikaba ryubatswe ku buhinga bwa none.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, Hasi hasize isima, hejuru hasize irangi ryera. Impome hasize irangi risa n'urwati. Ivyuma vy'ubuhinga bugezweho, imashini nyabwonko n'ibindi.

Ishure ry'ubuhinga, ryubakishijwe amabuye n'amaturirano ahiye ,hasi hasize isima hejuru, hasa n'umuhondo mu mbavu harera, Abanyeshuri bambaye isaruweti bariko bariga ukuntu bakora imodoka.

Amashure yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Iruhande ibiti vyiza kandi vyinshi. Amashugwe asa neza. Amabati arera, ivyuma bisa n'irangi ritukura.

Ishure ry'ubuhinga ribakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ,mur'iryo shure hasi hasize isima, hejuru harera, n'amatara ibikoresho bigezweho, n'imashini nyabwonko ,abanyeshure bariko bariga.

Ishure ry'ubuhinga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye ,muri iryo shure hasi hasize isima ,hejuru hasize irangi n'amabati yera, ivyuma bakoresha birirabura bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye; iruhande hariho abanyeshuri bagiye kw' ishure. Kagabo agiye gutanga icigwa cy'ibiharuro mu mwaka wa mbere. Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muri iryo shure hasi hasize isima hejuru harera, abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muri iryo shure hasi hasize isima hejuru harera, intebe zisize irangi risa neza, abanyeshure bariko bariga.

Ishuri ry'imyuga ry'i Gitega ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muriryo shure , hasi hasize isima ,hejuru hasakaje amabati ,ivyuma abanyeshuri bakoresha mu kwiga ku buhinga bugezweho.

Kaminuza y'Uburundi y'i Kiriri yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Hasi hasize isima itukura, hejuru hasakaje amabati yirabura. Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure wirabura, bariko barakurikirana umwigisha.

Ishure ryisumbuye rya Kayanza ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, muri iryo shure hasi hasize isima hejuru harera, impome zaho zirera, abanyeshuri bariko barakurikirana umwigisha.

ishure ry'ubuhinga ryo mu kumutakura ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye hasi hasize isima hejuru harera ivyuma bakoresha mu kwiga umunyeshuri yambaye umwambaro w'ishuri ariko arigisha

Ishure ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, hasi hasize isima itukura, hejuru harera, ivyuma bisigishijwe irangi risa n'urwatsi, ikibuga kirimwo utwatsi dukeyi cubakishijwe amabuye.